Autola buyleegey ci gurr gi ak aar sen deka seen autola mo ko der dawal cindegina.

Otto bu am ay pagaxs ci kaw axlegore idox ci bo fetale bi. Kenn ki sol mboobu xoxa boru paagam kenn gi sol mboobu ñul atébi buñul.

Lu tegeni bagaasla butoke kay ims wale yere mala kayit.

Bang bu ñol wutege ci sal bi .Pornini mun ci tokk watan.

Atto bu weex buyy dawe ci kaw tali bi lampo ditaka. Ndax mi hawa gudi tenentam nga too dejo bi ci camm.

Jigeen bu sollu sansem musur honkon miin metalu disin ay binar.

Bi lajj la bu neka ci pot bosungo ci yendu mo koy jaaye.

Li kena ku xamne cxusani sose ak aya mofa neka aya kosi kankuran ay fara ak jelkati.

Ay jigéen ay kóor yu nekka ci ko otari ñu neka ci bi di dam seen kampaañ ci waaja seen sanni karta bi.

Li afrisel la ya nekk ci réew kambiyabi bik nga mëna cokkante nigi sobu yewa telefon wala ci wa zab.

Jigeen buy taxu ci léeg mi sansem daf meesam. Tie baggam taxaw dimi tallu sin ay bine.

Jigen bu def meesam lettu ko solmbombu bulu takub ay jaram deni tallu mo nekkani.

Lee ay ngig la yenen pare yenen yi parengot pareegot tam. Yusi des barewot leega tey.

Musekone cu suuf, gella onuke bu be suuf, liggee kate ak nit tabax ñoo patee jafandiko.

Le adala ak chosani olaf nuhameko sisi set bibu mor cpasin talal ay tankam.

Jigeen bu solu la, sol yire yu werta, def mesam, tiye kalpem, taxaw di nitaalu.

Buehle chossan la ada bidala marakis denkodey sol sizenyere chosani alokoryr ko bole fosen haftan.

bakatu takkayla kujigeni bebisol demxew wala digina dohisensola .

Kandring la motogen ni niñu denkone naan di sedda seen xoli këy jaxe dem ci ay xew ni.

Kayit bi ni kayitu xibaar la, biñu yebaane pur wa dëka bi mun ci jot, te yeg lu xew ci dëka bi.